Lee ma bedo i lum lee man kilwongo ni bim bim-mi obedo abeda idye lum dok lum ka ma obedo iyeni olkot lapiny ento olot oromo kabedo weng en tye omako gin acama mo icinge ka bene mito cwalo cinge mito gamo gin ma lawote tye k miyone.

Dye poto malac adada idye poto man tye cam ma kipito iye cam man tye anyogi dok anyogi man tye ka dongo ki yotkom adada ma moc ngom tye ka romogi kun potgi tye madwong malac adada ma gitye kala ma grin anyogi man bene kipitogi atir ki diro irek acel kun kingi kidoyo ma leng adada labongo kit do mo keken iye ma ngom tye ka nen maleng.

Kabedo pa dano i kabedo man tye odi ma kiyubogi ki dano mapol ma gucung inget odi man inget ot man bene tye gudi ma okato ma mutoka mo acel mutoka me tingo ter tye kangwec iye inget gudi man tye want otul mo ma pii kalele tye kamol ki iye dok iwang otul-li tye dano aryo magi tye ka yubo wang pii man kun gitwanyo cilo magengo mol pa pii

Gang me bedo pa dano igang man tye odi aryo ma kiyubogi ki daba ki yen ma otwo ma kikado ka acel tye wiye kiybo ki lum ka ot acel tye wiye kiguro bati di kal man tye macol ma yugi pot oboke muto tye iye mapol dok piny tye ma lyet i kabedo man ma pot oboke me yat mukene tye ma oyabo two ka mukene onero dok jang yadi gulwer.

Dye boma mo madit ma kicweyo iye odi ocito lamal odi grofa kun ot acel tye kideyo kome ki maraya dok inget ot man tye dye gudi mo ma okato ki iye ma mutoka mapol tye ka ngwec i iye ki dano bene gitye ka wot iten gudi man yung cel tye kabedo mo matye lamal iwi cere ma laco mo tye ka wot i iye ka min latin mo oketo latine ka en tye kawot ki lwoko kome i pii ma kipiko i pap pap gin aryo

Dye gudi malac adada dye gudi man ki yubo makeng adada ka onyo i iye odok gudi me lam kun i iye tye mutoka mapol matye ka ngwec mutoka pa wegine ki mutoka me tingo tee iteng gudi man tye odi ma kiyubogi ma gitiyo kwedegi me biacara me dukan me cat matin tino ki dano bene mapol tye ka wot iteng gudi man ma mukene gitye luwil

Bong kic bong kic man kiyubo kibao ka bene kingaob lamal adada ka malac manen ma kic ma tye ka wot kun mito kobo nongo kabedo bino bedo ieye.

Cam makikwanyo ki poto cam man tye labolo ma mukene pud kikwanyo akwanya ki poto ma pud peya ocek mukene dong guceko ma oloke o kala mayelo labolo ma kiketogi i aditi madit magudure i ye kamukene ki pokogi matino tino dok bedo calo gitye me acata.

Lee makilwongo ni raa, raa man gibedo i wi pi, kun pi magitye i ye ni tye pi matut matye pi nam, pi man omwonyo komgi weng, ka dingegi ki wigi aye tye ka nen dok tye yat mo ma odongo, i nget pi man mapot yat man tye ka nen magurin.

Dano matye ka ngwec ki pikipiki dok en tye ka ngwec i digudi table pe i teng gudi man tye ka cat mo makiguro wiye ki bati dok kitye ka cato i ye jami matino tino kidono mo acel matye ka wot inyim kacat man i nget kacat man bene tye yat mo acel maki pito ma odongo mabor lamal mapote tye madwong.

Lee ma bedo i lum lee man kilwongi ni jobi gin gua ka tuko i daba dok daba otwo idi ngegi idye lum ka ma gitye iye-ni tye ka mukene ma lum oyabo two ma olokeo ma braun ka ka mukene lumme pud tye ma grin dok tye yadi ma odongo lapiny matino tino ma gujany adada kun ceng tye ka ryeny matek i kabedo man.

Mutoka mapol mutoka pa wegine ma tye ka ngwec i dye gudi mo dok gudi man tye maleng ma kionyo iye odk gudi me lam gudi man bene tenge tye me gengo awano me gudi.

Kom me bedo kom man tye lamal dok kiyubo ki i kom nyonyo ma kiwango awanga kun i kabedoneni tye ma olwore lawala ka kiketo iye mufalici ma yom kom man kiketo i dye ot kun tye kor ot ma kiguru ki bao ma apada ma kicwero acwera ma kiketo iye soket bene i kom bao man.

Lutino mapol adada lutino man mukene gugungu agunga ki mukene gucung acunga dok gitye ka nyero ma cwinygi yom adada gin gucung i kabedo mo ma piny tye ma owtwo iye ma lum apwua otwo iye dok oloke mabraun.

Di boma madit ma odi tye iye mapol ma kicweyogi kun ot mo tye acel ,a kicweyo ocito lamal ma dogolane pol dok tye gurofa ot man pwod peya kityeko yubone ma tye yen mapol ma kiguro i kome me madara ka kiboyo kome ki obwo mo ma grin ma wange tye matino tino ma mukene oyeco.

Acucrcur me pii ma tye ka mol ki i wi cere ka mol dugo piny i lung ka gure dugo pii malac adada pii nam. I teng pii man bene tye yadi ma odongo ci ojany malac adada ma kingi cok dok tye bunga.